Aha nindeebaho abakazi baingi abakazi aba nindeeba omwe akikiire omwana abandi bariho bashuutami abandi bariho nibaruuka hariho enju eyombekyise ebitaaka endiijo nindeeba emiryango eigwire

Omushaija aine akatiba haza akatiba kariho emyanya ebiri kamwe akatiba atairemu eitaka nariteeka omukatiba ahandi takaritairemu Kandi ogu omushaija ariho nateera amatafaari arikwejunisa eitaka

Nindeeba akadeeya kahanikire ahamutwe gwamabaare karikwera kakwatsirwe ekiti kariho ebintu ebirikutukura biri nkesenda kariho nebindi birikwiragura kariho nebindi birikwera.

Aha hariho omushaija wa bodaboda ari omu ruguuto navuga ahekire abaishiki babiri omwe ajwaire tishati ekwera ondijo ajwaire eya kinekye bari aha piki nibatambura

Aha nindeba hariho omwana nayoreka enyanya zihire ziri omukavera, ayekwasire ohabuso ayine nesente omungaro omumishoge hariho ekitemere kiriho ezindi enyanya ziri hakitemere

Nindeeba oruguuto rwitaka oruguuto rurungi rushazire ahagati yoruguuto harimu nihameramu ebinyatsi aharubaju hariho emiti Kandi orunoruguudo nirushusha nkoruri kutemba hariho akatembo

Ogu n'omushaija ari aharubaju rw'enyanja omushaija akwitse irobo aine enkofiira y'okwiragura n'empare y'okwiragura ayemereire aha kikungu aruho naranzya omu nyanja

Aha nindeebaho emitumba mirungi gumwe gwine ekitookye ekyahakuzire ogundi gwine ekitookye ekyanire gukiineho n'ebishansha byagwo ogumwe ogundi gukiineho omukankaana aha kitookye

Egyi nindeeba eri enyanja harumu omushaija ainemu obwato omu maisho ge harumu enju eshakize amabati agarikutukura kandi egyi enju eri harubaju rwa enyanja kandi egi enyanja eri aha rubaju rwa orusozi

Aha nindeeba abazaani bariho nibasemererwa kandi ondijo owa empare endingwa nindeeba aine omusazi wa emipiira aine ebyarimu namugambira

Aha nindeeba ebyenyanja omuri ebyenyanja nindeebamu ekinyonyi kiine eminwa ebiri ekinyonyi kiine rangyi erikwera kiine na ey'erikwiragura kibyami aha mutwe gwa amaizi

Aha nindeeba hariho egiraasi aharubaju rw'egiraasi hariho akatabo kakwasizeho akacumu aharubaju rw'akacumu hariho kompyuta aha rubaju rwa kompyuta hariho esiimu ekwasize aha kibaaho

Aha nindeeba hariho enju ibiri zombekyeise emiti zihomeise eitaka emwe eshakaize ebinyaatsi emwe eshakaize amabaati agarikwera ndeeba aha rubaju rw'enju hariho nka ebidomora

Aha nindebaho amabare ahamutwe gweibare erimwe hashutamiho abashaija bashatu omwe ajwaire jean n'akashweta karikwiragura ondiijo ajwaire ejaketi ondiijo ajwaire esaati erikwiragura aha rubaju rwabo hariho ebyoma aha rubaju rw'ebizejere hariho omushaija yareterwayo ashutami aha ndogoya aine empare ya giini

Aha nindeeba omushaija aine egaari ariho nagitsindiika aha gaari akomireho enyaanya ahandi akomeireho emicugwa ahandi akomireho entuura ahandi akomireho na kabeegi ezishazirwe